Ap waxambaane bu ñool te njol solmbobu bokonk abbala ngi nekk ci kanamam.

Ab fiirich bu dommitaal mungi am ñaari buntu ak culoor bu ñyool ci dëggi bi.

Juróomi gaal lang ci pegg géej bi, ab jigeen na ngi enu ab paan di jógé ci géej bi, beneen jiggéen na ngi segg ci gaal bi.

Ab waxambaane bu njool te xees mogi sol ap mbuba bu weex ak xonxa ak daala bu pink moom kat mung si fotball fiil.

Ab jàng bu njool, te xees, mungi tihe ab kalpe, te sol grambubu bu jot te mu sooru.

Waxambaane bu góor ak ku soxnam ñungi sol ab mbazeñ bu bulu soxna si chi kat mongay defar baati boromkeram bi.

Ab janx bu njool teñuul, mingi sol ab grambubu ak sipa ak daala, moom kat mingi sol ak makiyas tek ci musuur.

Ab janka bu joo la xeec moom gat minisol ak robboptel bu ñyuur momi tamit miti ak tawka bu nyuur.

Ab wa fambaane bu sol mbu budd bulow mu ngi toog ci biir gaal bi walne ganaaw ci biir géej bi nt mi ngiy tiee.

Ab coscos boñ tokk ba ñoor ànda kat ab soor ci ganaar bu am sople ak dewlin.

Ahb gaal ci diggi géej bi, gaal bu nehteh, mungy am cat ay waxambaneh yu gorre, chi kaw ak chi suff, ahb tubab gahngui takhaw chi gaal bu ndaw wa ndaw, ci pegg gaal bu mag bii.

Ab garabi ndox buñooy toxal ci bot ak ci noppu, garab bi kat mungi tudu genntalaab, moom daal tuute rek ngay def ci bot bi ak ci noppu bi.

Ab raato ab raato bu netex moom leñ le jëel pur ñgosi ngosi.

Ab wañ, ab wañi togekaay, wañ bi kat kuloor bu verta ak bu ñuul la am, mum kat mi ngi am tàngeelay kaay ndox piy bu ñooy jëfandekoo ak kurang, mu ngi am kat togekaay ba xamne kurang lamoy yuus.

Ab janka bu sol mbaseñ bu ñyuul perla ci kaw defkoropbu jànka bi kàt deffa njool te xees te sol ay takkaayu oor.

ab picc buñuul, am konk, ak tuutiwee. Picc bi kat ab but yu nyuuul kuuk la am . ab loxo bu ñu ankutiee

Ab jasit keñ 1ukk jasit len ñu ngi peggoo ci ndox bu d jasiti deneeka te jasiti kat ñu ngi am yul mag ak yu ndaw.

Priskete buñ fray bem woo ponng. Priskete bi kat mangi àndak soosi kaani buy am diwlin buy tëmb ci kaw.

Ab jànka bu njool te xeereer moomkat mu ngi sol ab borode bu ping ak ay takkaay.

Ay merr ak ay jànk yu jëgéen yu baree nge taxawkat ti ay cardbord. Gaaykat ñu nga wane ab jaaxle jaaxle.

Ay jeen yu weex yu bari nekk ci paan jenyu weex yi kat ay jëen yu weex len te maag.

Ñetti waxambaane yu goor yu nek si xaalle bi, ñetti waxambaane yu góor yi kat, ñi ngi àndek ñaari nag yu mag, kenne ki mingi sol mbubu bu weex, keneen ki mingi col mbubu bu domitaal, keneen ki mu ngi col mbubu bu dagg.

Ab shoxna bu njool, te xees, moomkat mu ngi sol robbu bu bulu te am tuuti weex ci loxé yi mungi tehe ab portabul te loxom yaa ngi am ay takaay.

ab paket bu def su ngufi loria ak xoby loria ñu ko oyé ci angale beliis

Ahbb tohgu bu njull ak dormi taal, amna taabul bu njull ak dormi taal, taabul bii katangui aandak wehrre.

Naari moto yu ndaw kat ñungi paak bu ndaw bi ci kanam colour colur bu nuul la am ak tankey ñuul yu am tuti xaalis ak xonxo bi ci ganaw kat mongi am kulóori xaalis.

Ab jànqa buñ jool te ñuul te makyaasu mingi col ab sofa buñuul mingi solid rob chuub buñ perrle c cow.

Ab wahambaane bu góor mu ngi njool te ñuul mu ngi sol kat ab montoor bu weexh mu ngi jël ab mbaseñ ñew ko ab haftaam bu jot ak dal yu ñuul.

Ab ndaw su njool teheereer bu yi sol ab sëbo bu ñuul moom kat mu ngi ñow chup ab dagit, beeh ngi am ay perr ci kaw.

Ñaari pañye, pañye bu ndow bi mungi tegu si pañye bu mag bi, pañye bu ndaw bi kat mungi am kolor bu verta, pañye bu mag bi kat mu ngi am kolor bu sokola, ñaari pañue katal ñi teggu ci malaan bu weex.

Waxambandè mu njool te ñuul moom kat mu ngi sool ab yireh am bu xonxu am vert am wèèx ak bula, moom kat ab bala ngi teku ci kana maam.

Ñetti xale yu jigeen nak ci alebi di dox, ñoomkat ñu ngi enu ay mata, di jem ci yoon bu amul dara.

Nett meeran ci kanami marshe. kenn ki katangi sol waramba bu weex ,bu ci digg gi ma ngi sol jagit bulu ,ak ñu téembus bu weex bu ci pegga ma ngi sol robb bu am bulu ak weex.

Ay ñyetti xale yi skul yi jigéen ñu ngi xo sool ak shipu ak cimis xale yi jigeenikat ñi ngi taxaw lonka lante ni ngi sol ay yuy nduro yu veerte.

Ahb gaaal chi digi geudggh, gaal bii kaatah ngy am benue waxambaneh bu gorre.

Ay xalé yu góor ak yu jigéen, nyu ngi toog ci jangée kaay. Nñaar ñu ci kanam kat kenn ki ku xees la, kenn ki ku nul la.

Dahkhen bu am sipasipa ak nemon ak tamaateh ak kanni doom. Dahkhen bi kat ñung ko tog gu bem ñor yekk.

Ay jigeen yu mag ak yu ndaw jigéen yu ndawi ñett yi ñu nge foy yu maj yi kat ñetti yi ñu git ten bi kenn ko ci kanam ngi taxaw in paan.

Waxambaane yu góor ak yu jigee nu ngi fa ñooy tukkee ñenee ni kat ñu ñi ame seeni ay wolis tekkosen digge bopp yi am na kaat ab auto bu nekk can kanaaw ab ak saret.

Maane bu góoru ak te soxnaam, ñë ngi sol ab mbazañ bu xonxo. Soxna ci kat dafa xeege waayukat ji kraam dafa xeereer.

ay xale yu góor ak wiy jigeen ab waxambaane bogooru njool te ñuul ñoom kat ñu ngi fu ñuy jàngee xale yu jugeeni ak yu góori kat ñu ngi topp gee seen ay jànge taay

Ab waxambaane bu góor njool te ñyul muli ak soxnaam bu njool te xees gaaykt soxna ci mënga sol ab rop bu mbasin waxambaane bi mëngi sol ab xaftaan bun design.